Ɔfisi poɔ la a zie ŋa dakogre bebe la ka pɔɔ aneŋ dɔbɔ zaa a zeŋ be ba dɔɔlɛɛ bomma a tabolɔ zuŋ a dɔɔ kaŋa boɔlɔ la o tasoba naŋ tēɛ nu a tɔgle taa ka ba zaa su kparesɔglɔ a eŋ kparepeɛli.

Gboe la be kõɔ poɔŋ ka zenziiri bebe a ɡboe mine waa la peɛle ka a mine waa ziiri yie meŋ paal la a ɡbor yie meŋ be la a kõɔ zie a ɡbori biŋ la fuoleŋ lɛ.

Pɔgeba yaga la zeŋ a ŋmaa manwuoraa ba ŋmaa la gane a pɔnne pɔnne zeŋ ka ba kɔɔre daare a biŋ a kaŋa soba de pikita a tēɛ o tɔ soba zu bonzeere biŋ peɛle ba la.

Tontoneba la a be a zie ŋa ka ba zaa sue kparre vaare ka kaŋa su kparre seɛ ba zaa vɔgle la kpogelo tɛɛtɛɛ ka Kpogelo mine e peɛle ka a mine meŋ e zeere ka a dɔɔ kaŋa a haa o noɔre kyɛ toŋ gɔlosere sɔglɔ.

Tenkoɔ yeltare pɔgesarre bilii la de boma ŋmaa ba nyaa kyɛ eŋ lɛgebiiri ba kɔkɔɛ ba zɛŋ la ba nuuri ka a do saa ka ba haa nyɛ kyɛ

Nobɔ la a are yaga lɛ a gbul taa. Poreŋo dɔbɔ bebe ba poʊ a vogle kpolo sɔglɔ. Ka dɔɔ kanga are ba susugreŋ a su kparo pulaa kyɛ k' o zu e kpalaŋ kpalaŋ lɛ.

Tabolo be la a zie ŋa ka gbɛre zɔŋ o kuriwiri a be wa zeŋ a yɛŋ a peɛle a tabol lɛ ba yuo la noba gyamaa a kaara.

Seɛre la ka ba seɛrɛ a zanna lee a oɡile kpaŋkpama nyanyaanyaa ka ba ŋmeɛrɛ boma ennɛ ba ba ŋmeɛrɛ la ɡaŋɡare ane tumpama.

Lɔɔre la biŋ kyɛ ka noba do be zetɔɔre kaŋa a kyɛnɛ ka ba mine tēɛtēɛ ba nuuri ka a do sazu ka ba mine te daare taa ka kaŋa meŋ naŋ be a pareŋ kyɛ meŋ naŋ duoro.

Kuunee la ka ba daara noba bata bata bayi eŋ maŋ de na wēɛ kyɛ ba zaa pɔɡe la nyoboɡri bompɔɡri kyɛ su kparpeɛle.

Noba la laŋ taa yaga ka ba mine zeŋ ka ba mine are kyɛ ba zaa su la kpare peɛle a dɔɔ pɔnne la boŋkaŋa k'o waa zeɛ bonzeɛ be o poɔ kyɛ ka bonzɔre mine meŋ a biŋ a kɔge ba lɛ.

Gbɛrɛɛ la zeŋ ɡbɛrɛɛ kuriwiri zuŋ ka kaŋa de bɔɔle ka o za k'o do k'o turi nu wieo ka kaŋa meŋ wane a ɡbɛrɛɛ sakere.

Bondirii la ka ba maale a biŋ tii aneŋ brɛde kaa kapu kaŋa meŋ biŋ ka gama a pare ka libie a biŋ bomma yaga pare la a tabol zuŋ kyɛ ka ba pare flaawa meŋ.

Vūū la di teŋɛ kaŋa naŋ peɛle sori noɔreŋ.ka lɔɛ zoro kyɛ kaa vūū di a wɛle nugɔɔ sɛŋ. Kaa yie zaa di kaa lɔɛ naŋ bebe meŋ zaa di Kyɛ ka noɔre aŋ kyeɛrɛ gbou gbou a yie mine poɔ.

Biiri la a pɛɡrɛ laare ka ba mine uro dansama ba zaa zuunee a erɛ nimizeɛ kyɛ kaa laare tɛretɛre a zie zaa ka kaŋa soba vaara a laare a ennɛ talaa poɔ a tale yɛ tɛrtɛrɛɛ a davoro.

Karendie la a kyɛ ka karembiiri a zeŋ a teɛ noɔre ba mine zeŋ la kogri zuŋ ka ba gama a pare pare ka ba mine meŋ zeŋ nimitɔɔreŋ kyɛ teɛ noɔre.

Seɛre la ka ba seɛrɛ a laara kyɛ miine ba meŋɛ ka ba mine iri are dendeŋe a te ba seɛ kyɛ de ba nu a tēɛ bare tɔɔre lɛ ka ba vɔɔli bontɛɛtɛɛ a noba ŋa mine eŋ la lɛbiiree ba nyaaŋ.

Noba yaga la nobɔ yaga la langtaa a are dɔbɔ aneŋ pɔɔbɔ a dɔbɔ banaare mine zeŋ la teŋɛ a guole ba gbɛɛ a dɔgle a zu ba a poobɔ are la puoriŋ kaa dɔbɔ mine meŋ are ba su la kaaya tɛɛtɛɛ.

Banalakpalaŋ la ka noba tagra dɔba la a seɛ kuri gundu yaayi a tuŋ nɔɔte yaayi sɔɔse yaayi dɔɔ kaŋa meŋ da ba tagra a miri kyɛ meŋ are a peɛle ba a kaara be na a miri naŋ tagra waa.

Noba la a yi a kyɛnɛ ka ba vɔgle zupile naŋ taa kɔɔloŋ ka a su kpare zeere meŋ kyɛ pɔnne eelɛ ba meŋ da danna la ka ba nimie moɔ.

Dɔɔ kaŋa de la bone a eŋoo noɔriŋ kyɛ yele niŋ yɛlɛ a terɛ ne duuro ka ba zaa su kparesɔglɔ noba yaga laŋ la a zie a kyɛllɛ a wono a yɛlɛ na a dɔɔ naŋ yele.

Kanre die biire la a are. Pɔgɔsare banaare. Ba ponne la ba gbama a are a yele yɛle. Kanga suba laeŋ a nyire o nyimɛ. Ka kanga suba su kparo piɛlaa, ka kanga suba le o zu kaa e yɛlee yɛlee le.

Dͻbͻ bayi la a tonͻ ba toma ka ba nimie a mõͻ. Ba kpoge la kpooli peԑle. Kaŋa soba vuunee kyԑ tonͻ a toma. A mansime meŋ are arԑԑ la, ka kaŋa leԑ o puoriŋ a ko a onaŋ naŋ vuuni na.

Bibilii banaare la gaa baa a ɔna kuon ka ba zaa zuuni a muuna nimiri ka ba ɔng a kuon kye ka kanga leɛ duo a vɔgle zupili ka ba su kpare nu wuori a ɔna a kuon.

Bibilii la langtaa a zeŋ kyɛ ngmɛɛrɛ bomma kaa bie ngmɛɛrɛ gangaa ka pɔɔ meŋ su kparoo a bie maala la rasa o zuŋ pɔɔbɔ meŋ zeŋɛɛ ka ba kyɛlɛɛ meŋ are.

Polisi dͻbͻ la kyԑnԑ a tutaa a kyͻŋ fuoliŋ, ka a dͻͻ kaŋa peerԑ zie, a su kpare zeԑ, kpare pelaa a seԑ kuri zeԑ, ka kaŋa meŋ kpԑ die poͻŋ a su kpare zeԑ.

Lambo la ka nuba lang ka pɔgba a yi seɛrɛ kunbon seere a yere ba leɛbie a seɛ wɔje a mgaa bonkanga ba seɛ kye le a mene ba zung a eng zolo doɔ kanga peelee ba a su kpare pelaa.

Yipuori kpoŋ kaŋa la a are, ka noba kpԑ a te puorikyԑ way ire. Ka ba mine yele yԑlԑ ka ba mine ba yele yԑlԑ. ka ba mine su kpare peԑle ka ba mine meŋ su kpare zeere, ka lͻԑ tͻŋ tare a araa zie zaa.

Tontonne zanneba la a zanna ba toma ba seɛrɛ la boma a e nimizeɛ a madam da wulo la pɔge bie kaŋa naŋ da ba zeŋ a seɛrɛ.

Boma la ka zeŋ a dire ka a dɔɔ kaŋa gaa de o deme pare tabol zuŋ a zeŋ kyuli kyɛ ŋmaara a dire ka ba mine lere nuuri a leɛ zeŋ kaara ziyobo ka ba dire ka pɔge kaŋ ŋmaa ŋaa seɛmaa a gɛrɛ ka o eŋ o noɔreŋ.

Nuba bata la be die kanga pou komputar be la a doɔ kanga nimitoɔring a doɔ kanga meng mari la baagi ka poɔ meng mari baagi a nuba nga a doɔ deɛ bun teɛne a ɔ tɔsoba doɔ ka ba dire ka a doɔ su kpare sɔglaa.

Ziena e la kɔɔte poʊ. Kaa gyaaye a zeŋ. Kaa nobo a meŋ zeŋ a pooreŋ. Ka gama a biŋ ba nimitooreŋ. Ka ba zeŋ dakogre zuŋ ka tabul biŋ

ɔɔfere toŋtonna kaŋ la a are, a kaara zie a taa baage ziɛ kyɛ su kpare dɔ a vɔgle zupele pelaa ko'o kyɛle e sɔglaa ka o are baa poɔ ka ba biŋ create kaa e ziiri.

Boŋ mɛɛre la baŋ mɛmɛ a dogle. A boma naŋ zu a na dogle mene e la zie, duore, ane zisɔglaa. A kontonbilii ba na mɛ dogle zaa piele la iile. Kanga suba a are toore lɛ meŋ o na maakyerɛ.

Seɛrɛ la ka seɛrɛ teŋkõɔ seɛre kɔnbɔn paaloŋ deme seɛɛre la baŋ eŋ banzɔlɔ ba nuuriŋ a seɛ wagyɛrre kyɛ eŋ mine ba kɔkɔɛŋ ba seɛrɛŋ a zɛllɛ ba gbɛɛrɛɛ kaa duoro ka ba tēɛ ba nuure.

Baŋgyeraa dɔɔ zie la a kyɛ. Baŋgyeraa waa la pelaa. Ka zie bebe ka fo na iri a pɛge fo nu, kyɛ ŋmaa gane a meele ne fo pare ka figiri meŋ bebe, kal vūū a bebe meŋ.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

Noba la zeŋ dakoɡi zuŋ kyɛ pare ɡamar a tabol meŋ zuŋ kyɛ marmar boma a danɡoɔne meŋ zaa dɔɔ kaŋ iri are la dendeŋe kyɛ kaara.

Dɔbɔ la yɛr baaɡere a su kpardɔre ka ba mine meŋ su kparziiri ba zaa vɔɔl la zupile ka ba pɔn ba baaɡe kyɛ biŋ bonsɔɡelaa mine.

Noba la seɛrɛ a ɡyiɡere parɛɛ a su kparziiri ka ba eŋ lɛbiiree ba zuŋ ane ba kpaŋkpamaŋ ba ba toɡi nɔɔteɛ ba ŋmeɛrɛ la ɡaŋɡare a ennɛ ba.

Noba yaga zeŋ la kyaare ba kompiitarre, a dɔgle a kompiitare tabolɔ zuŋ ka eŋ nimizeɛ a kygog ka ba mine kyɛne kaa tabolɔ mine waa peɛle kyɛ kaa dakogri mine waa ziiri.

Kubo ngmare zie laa kyɛ ka bibile la zeŋ a de hama a ngmara ne kubo ka ba na wuor a gaa mɛ ne yie dɔɔ kaŋa meŋ paalɛɛ ba poɔ a bie zɛlɛɛ a hama zege koo do saa koo yaaroo gbɛɛ kyɛ paloo zu a ngmara a kubo.

Pɔɔsarebilii la laŋ zeŋ manwuoraa a eŋ zɔlɔ ba zueeŋ ane ba kɔkɔɛ kyɛ eŋ toor lɛbie a pɔne ngmama a seɛ wagyɛrre a ngmaa ba nyaa kyɛ ngmaa ba seɛ meŋ.

Bayɔɔrɔ la a dieŋ a biŋ ka ba eŋ bondirii gyɛlɛ bebeŋ ka bɔdeɛ meŋ bebe ba maala kpombo a ŋmaa paɛ a eŋ.

Gyaŋgyagre la amɛ are tenne yaga bomma la gaana dene bebe la ka nageeria dene bebe ka mali dene meŋ bebe a la waa la kala tɛɛtɛɛ a mine e la zeere kaa mine e sɔglɔ kaa mine meŋ e doɔre.

Bidɔɔ bilii la be pake eŋɛŋ ka ba ŋmɛ bɔɔle. Ka ba zaa su kpare peɛle kyɛ seɛ kuri sɔgelɔ, a toŋ naate tɛɛtɛɛ ka a mine e sɔgelɔ ka a minemeŋ e peɛle kyɛ ka ba eŋɛ noma ane yeli na ba naŋ erɛ.

Tonmo la zeŋ pɔgeba bata la pɛgrɛ laare ka kaŋa wuo o nu tuo o zuŋ ka kaŋa mere o noɔre ka kaŋa laara kyɛ pɛgraa a boma a boma taa la colour.

Zie na waa mɛrɛmɛrɛm ka pɔɔbɔ ne dɔbɔ ɔnɔ kɔnnɛɛ kyɛ miilaa a tɛnnɛɛ a waa dɛɡre lɛ kaa mansime meŋ bebe ka ba ɔnnɔ kɔnɛɛ a kyɛnnɛ.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

Bie la bie la zeŋ ka ba palla o zu koo de o nu a tēɛ o zu kyɛ kaa onong na naŋ wɛgrɛ a zu na nyɛ a zupare a baŋ tong o tomma vilaa o zeŋ la dakoge kyɛ su kparepilaa a seɛ munkuresɔglaa ko taa peɛɛli.

Biiri mine ne ba baaba la zeŋ tona ba toma. Ka biiri zeŋ tɔɔre kyɛ kaara lana ba saa naŋ erɛ. A bie kaŋa bas u kparoŋ kyɛ you o noɔre õõõ… ba zaaŋ su kparɛɛ kyɛ boŋyeni la ba su. Ka a saa meŋ pãã zeŋ …

Kuori la ka noba lanaa a konno a moorɔ korɔ o pɔga. kyɛ ka daga meŋ biŋ ka ba mine vɔgele zupili kyɛ kaa pɔgɔ ba vɔgele zupili.

Noba la tiɡi a kyɛnɛ zie zaa ba yɛre la baaɡre ka ba mine ba yɛre ba mine vɔɔl la zupili ka ba mine ba vɔɡeli ba yaɡa zie zaa seɛ la torɔza kyɛ su kpar.

Noba banuu la a are ka bonyeni e pogɔ ka bibile be ba poɔŋ a su kparepilaa seɛ kuri ngmaa a dɔɔ kaŋa de la bon a vile o zu kyɛ pɔne bone.

Biiri la ŋmaaɡyili ba karema a kaŋa soba zeŋ la a karema puliŋ lɛ kyɛ kaara o naŋ de boma a porɔ ennɛ kapo kaŋa poɔ ba eŋ la ɡelaasere ba nuuriŋ kyɛ su kparpeɛle meŋ a zeŋ ne.

Zuma nyoge zie laa kyɛ ka pogebɔ a daara pɛɛteɛ a eŋnɛ ba bomma poɔ a pɔɔ kaŋa teɛ la o noɔre a le duuku zeɛ a Kyiire lɔre kaŋa naŋ are kaa pɔɔ kaŋa a lieɛ kaara nobɔ naŋ yele yɛlɛ.

Lɔɔre maale zie la a kyɛ ka pɔɔbɔ paale ka ba maala a lɔɔre dɔɔ kaŋa areɛɛ la kyɛ ka ba mine dɔɔ gyongyoliŋgyo a muulo kaara a lɔɔre sãã naa zie ka pɔɔ kaŋa meŋ tie o seɛ kyɛ meŋ are.

Zeŋziiri dakoɡro naŋ biŋ ka tabolɔ meŋ biŋ ka laare biŋbiŋ a tabolɔ puoriŋ a lɛ vūū meŋ kyaane vūū meŋ la ama na do yaɡele.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

Noba la zeŋ yaga lɛ. A kaara vidio. Ba zeŋ la dakoore zuŋ. Ka a vidio waa zie. Ka noba bebe. Ba zeŋ la zomzom kyɛ kyɛle lɛ bona naŋ ba naŋ ire

Bondirii di zie kyɛ ka pɔgeba a zeŋ a dire pɔge kaŋa de la o gɔɔ a tuŋ a seemaa ka kaŋa de tere a ŋmaara a dire kyɛ ka a mine pare a tabol zu.

Nensaaleba laŋ taa nɛgoo kyɛnɛ sokoɔraa zu ka a noba su kaaya sɔglɔ ka ba mine su kaaya zeere ka ba mine su kaaya buluu.

Karendie poɔ la a kyɛ dokgre bebe la ka bibilii zeŋ a lie ba puore a tɔglaa danguoɔne ba naŋ ngmaagaa bomma dɔgle kyɛ ka ba kaa dendɔre yuo dɔɔ kaŋa a araa dendɔre noɔreŋ lɛ ka gama a meŋ biŋ a biire nimitooreŋ.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

Pɔɔbɔ la lang taa ka ba mine a vɔgle zupile ka ba mine su kpare peɛɛli ka ba mine su kparezeere pɔɔ kaŋa tuo la bɔtɔrre ka ba mine vɔgle zupile.

Bibilii la a zeŋ karaa yɛlɛ ba zaa lantaa la a nyere nyemɛ boŋyeni yoŋ la teɛ o noɔre kyɛ meŋ zeŋ ba mine maale la zu

Boŋ koɔrezie la a kyɛ ka pɔgeba daara boma ba mine koɔrɔ pɔge kaŋa zuunee a de o nu tuŋ a boma mine samaane mine naŋ biŋ peɛle o pɔge kaŋa meŋ marɛɛ bie ka pɔgeba mine naŋ are are ka ba mine meŋ zeŋ.

Noba la yi pɔnne danyaga a tēɛ a do sazu ka kaŋa gbolo kaara ka kaŋa de ko ba seɛ la wagyɛ poliga dɔɔ meŋ bee ba kpakyagaŋ.

Bonditɛɛ la be a kyɛ pɔge la de laa eŋ boma a tuo kyɛ la ka dɔba bayi mine meŋ be o puoriŋ a su kparepelaa wogi a meŋ kaara lɛ pɛrete pɔge nimitɔɔreŋ.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

Gama biŋ zie la kyɛ a gama be la polotoŋ kaŋa naŋ waa wogi wogi lɛ a are ba deɛ a gama lanlaŋ taa a biŋ ka a gama e tɛɛtɛɛ a ba politaa.

Polodaa la are ka o seɛ taa vuo kyɛ ka a zusoga a do e polipoli lɛ o zaa waa ŋa faeogri na ka a zie waa ŋa uuruŋ da ire .

Bibilii la langtaa a are a nyoge pɔɔ kaŋa nu a biire laara la kaŋa sobɔ areɛɛŋ koo nimitoore kyaaraa a pɔɔ kaŋ ka kaŋa sobɔ meŋ are a su kparezeɛ kyɛ lire o nuure.

Yie lɔɛ nensaaleba naŋ e nɛgɔ a lɔɛ mine waa la lɔzeere ka a mine e lɔdɔɛ ka a mine e lɔpeɛle a noba meŋ su la kaaya tɛɛtɛɛ ka ba pɔge boma ba zu.

Seɛmaa la ka ba waana ka ba di ka a bie de a laa a kyeeli ka a pɔɡe zeŋ ane o suuri kyɛllɛɛ kaŋ soba zeŋ la a pɔɔ ɡbɛɛ sɛŋ ka a biiri zeŋ a dɔɔ pɔɡe poɔ ane o dori kyɛ s pɔɡe pɔɔ zupili.

Noba mine la laŋ taa are pɔgeba la yaga zie pɔge kaŋa nyɔge la o nu zege kyɛ la a su kpare sɔglaa maŋ ba taa nuuri dɔɔ kaŋa meŋ are a de boŋ tɔgle o noɔre kyɛ yeli yɛlɛka pɔge kaŋa meŋ are a kyuroo o zu a kaara boŋ kaŋa.

Kõɔ la baŋ ennɛ a pɔɔbɔ neŋ dɔbɔ la tonɔ a tomma kyɛ dogba a yaga zie ba mine yagreɛɛ ba kpareɛɛ kyɛ su ba sengilɛnte ka ba mine meŋ ba yagre kaa a pɔmpe gbɛɛ zie kaŋa maŋ e peɛlaa a dɔɔ kaŋa te laa kuruu kaŋa are ka ba mine go a tonɔ a tomma.

Tiilisɛrebɛ la a zeŋ tiilisiri be la a die poɔ yaga ba eŋɛ maaŋɛɛ ka ba laara tiili dɔgle la tabola zuŋ yaga lɛ

Yiri la ka koɔ laare dɔɔ kaŋa da de la o bie mare a yi kyɛnɛ a kõɔ poɔ a lɔɛ meŋ ayi a are a kõɔ poɔ kõɔ da laare la a zie.

Kõɔ na e yaɡa paa la zie ŋa ka noba be a kõɔ poɔ ka ba mine kyɛnɛ naŋ ɡɛrɛ ka bie kaŋa zeŋ kyɛ de o nuuri ti o seɛ sɛŋ.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

Madaam ne sakubiiri la a ŋmeɛrɛ ampe madaam seɛ la kuri sɔglɔ a su kparredoɔ kaŋa soba are peɛloo a a laara kyɛ meŋ su kpare pelaa.

Seɛmaa di zie la a kyɛ, kaa Bibilee ane ba taa a dire a seɛmaa ,a bie kaŋa di la a bondire a eŋe a ba nore ,ka o ba a soŋ a nyoŋ, ba biŋ la soɔ, laare ane kapu ba dire la a seɛmaa a baaba eŋ la sipɛsi.

Pɔɔbo la gaa baa a kulo ka ba tɔŋ fooɔlee kaŋa meŋ soba are la a soriŋ o ba tuo bomma kyɛ are ka ba yele yɛlɛ kaŋa lieɛ kaara la o puore sɛŋ.

Daa poɔ la a kyɛ lɔɛ are laa zie zaa kuiriwie bebeŋ ka neŋsalba a daara taaba ka ba mine daara bomma ka ba mine meŋ yɛ kyɛnɛ kyɛnɛ a zie zaa waa nyoguloŋ lɛ.

Yaako zie la kyɛ daa poɔ pɔgɔ la zeŋ a biŋ o bonkoɔree kommie, kabage aneŋ kaarot a bomma o koɔrɔŋ ka kaŋa daara a su kparezeɛ kyɛ le duuku a pɔɔ meŋ zeŋ la o katawieɛ pareŋ be na o naŋ koɔrɔ a bomma kyɛ kaara zie kaŋ.

Bibilii bata la a zeŋ dakoo zuun. Boyeni ba su kparo kyɛ nyoɔ o yoɔle a zɛle. Ka a yoɔle de o nu te a kpieɛ nuore, ka a kpieɛ kore o seɛ. Ka kanga meŋ zeŋ a kyuole o zu kyɛ tuŋ norte doure Ka gyereka a biŋ a piɛle ba. Kyɛ ka a zie waa legruŋ fiilɛ

Pɔgesarebilii la tɔnne tu taa a ŋmaa wagyere ba seɛ kyɛ yɛre boma ka a yitaare kyeɛrɛ la yiele a haa nɔɛ a kyɛnɛ ne ba pɔnne la haŋkyiri peɛle.

Noba la lantaa a zeŋ ka ba mine pɔn kɔmpiitare tabolɔ be la a zie ba mine su la kparsɔɡelɔ kyɛ zeŋ ka ba mine meŋ pɔn toowoɡri a meŋ zeŋ a ba poɔ ba taraa vūū a ba kpakyaɡaŋ .

Yiri la ka ba ŋmaara ka dɔɔ zɛle tambiri a ŋmaara kɔŋkerete a ennɛ a yuo noɔre ka o nimiri moɔ a toma kyɛ ba su la kparre buluu kyɛ vɔgle kpolglo.

Kõɔŋ poɔ la ka biiri be a puunɔ a zo ɡaa naare pɔɡɔ kaŋa na su kparoo ka o puori ba pɔɡe a biiri mine ba seɛ bonzaa pantere yoŋ la ka ba seɛ.

Puoruu die la ka noba su kpare vɔɔvɔɔ ka a mine waa dɔre ka mine waa sɔglɔ ka ba are are zenziiri meŋ da be be la ka a zie kyɛlee ŋmaa e peɛle sɔglɔ zeere.

Yaaku zie la a kyɛ. Boma yaga la ka ba koɔro. Ka dɔɔ are. Noba bata na. Ka kanga koɔra a boma koro neɛ kanga. Ka kanga meŋ gaa are a boma koɔroo zie. Kyɛ ka a boma meŋ yoɔ pare pare a